Uumeno Manga uushona owa pumbwa okutekelwa uunene tuu pethimbo lyokwenye oshoka ka pena omuloka opena omaludhi ogendji gokutekela iimeno noka mwakwatelwa okulongitha omayele nenge okulongitha ominino omishona n nosho tuu.

Oshikunino shoondjuhwa osho shimwe sha simana momithigululwakalo dhaawambo. Oondjuhwa oha dhi vulu ihe okuvala omayi, omayi taga landithwa po, go ge ete iiyemo momagumbo. Ohadhi vulu woo okudhipagwa dho dhi ninge omweelelo gwaakwanegumbo.

Okumuna oohi momikunda oshinima shasimana noonkondo oohi dhika ohadhi vulu okulandithwa po tadhi eta iiyemo momagumbo dho dhimwe tadhi longithwa onga omweelelo momagumbo kaanegumbo.

Komagumbo gokomikunda aantu ohaya tsu iilya poshini. Ohaya longitha ihe omihi dha longwa momiti osho wo omaluhwati ga longwa momwiidhi gomomadhiya.